Akashozi kariho amaka g'abantu makye, amaju nk'ataano. Gashakaize amabaati agarikwera. Ahansi hariho oruguuto naho hariho enju eshakaize amabaati aga kinyaasi. Kariho emiti mingi.

Enju eyombekise omunyatsi kuruga ahansi mpaka aha mutwe aharubaju rwayo hariho omuti noorundi orubaju hariho omuti

Emiti y'omugano myingi ekuzire harumu n'emito eine amababi g'erangi ya kinyansi.

Enju ibiri zishakeize obunyansi omu maisho gazo hemereireho abakazi batano omwe ashutami omu ntebe ondiijo ariyo naamukoma ishokye enyuma yaazo hariyo emishozi eriho emiti mingi aharubaju rw'enju haruho ekiti kya fene.

Emotoka nyingi za mini baasi ez'abantu barikutamburiramu ziri omu mwanya gwazo ahu zirikwemerera ekicweka kimwe ni baasi empango ekindi niza mini baasi hariyo abantu bariyo nibatambura.

Epiki eriho abantu babiri, omu ruguuto ente ziriyo ziri ziri omumaisho gaabo, ezindi ziri ziri aha rubaju rwabo hariyo amaka g'abantu hariyo n'emiti. Aha rubaju rw'oruguuto hariho n'ebinyaasi.

Obuntu obubarikucebereramu eshagama nibwingi burunzire hamwe bufundikiire buri omurangi zitarikushushana harimu erikutukura eya blue nerikwera

Enjoki nyingi ziri omu kisasi kyazo, zikifumbasi kyona. Hariho enkye eziriyo nizirugaho nizitambura. Aha rubaju rwakyo hariho ebirabyo by'ebimuri.

Ishamba ry'emiti mingi eya karututsi ekuzire omu rubaju rwayo hariyo etakakizire hariyo noruhanga eryaha kashozi aharubaju rwayo hariho omuhanda

Ekishushani kiriho entuuha engabi kyemereziibwe aha kisiika aha rubaju hariho omuti naha rubaju hariho ogundi omuti

Abaana babiri omwe ashutami ondiijo ayemereire oshutami akiriize akadomora ka lita 10 akateire ahamunwa ariyo nangwa bari omu musiri gw'ebicoori embaju zaabo hetoreire ekibira

Enju ibiri emwe eshakize ebinyaatsi endijo amabaati zombekyise emiti n'ebindongo aharubaju rwazo hariyo emiti na n'ebidoomora bishazire emitwe.

Omukazi Ari ahu bakuguriza ebitookye enyanya omukazi ayemereire aha bitookye nenkota ishatu ajwaire Gomesi yayekoma ekitambaara omumutwe aharubaju rwe hariho emidaara yenyanya hariyo negaari nabaana nomushaija ashutami nabandi abemereire

Ebokisi eri ah'aiguru omu mwanya ekozirwe omu miti ekomise omuguha neezererera aha rubaju rwayo hariyo ekiti kiine amababi g'erangi ya kitaka.

Omukazi ashutami ahunami ayekomire ekitengye aha mutwe aheekire omwana omwana agwejegyeire afumwire amatu amukomeise ekitengye aha mikono ye ajwaireho orukwanzi rwerangi zitarikushushana ashutami omu kibira

Amaato abiri aha nyanja gasigire erangi zitarikushushana eya buru eya kinekye eyakinyatsi neya kitaka hariho obwombekire aha mutwe obw'okushutamamu kugira ngu omushana gutakuteera gari aha nyanja mpango Kandi ekishaka kiriho omushozi

Engaro ina ezimwe z'omuntu omukuru zikwasire embibo, ez'omwana zijumikire ahansi azijanjamwire.

Swiki y'amashanyarazi eri aha kisiika, amashanyarazi gariho kwonka tihaine eki bariyo nibakozesa amashanyarazi ago.

Ekinyonyi ekirikwetwa entuuha kyemereire n'okuguru kumwe okundi kwerereize omu mwanya kiri ahagati omu kibira. Kiine erangi erikwiragura n'erikwera, eya kinekye n'erikutukura.

Omukazi ayemereire ahagati omukibira akikiire entama omumaraka ajwaire orukwanzi afuumwire namatu aine erangi erikwiragura

Omuntu ariyo nabaziira ariyo naata ehuzi omu mpitirizo yekiharani ekirikubaziira esweta aine erangi erikwiragura ajwaire emyenda erikwera

Akanyonyi kaine erangi nyingi zitarikushushana kemereire aha kataagi k'omuti kaine erangi erikutukura eya buru eya kitaka Kaine omunwa muraingwa neriisho ririkutukura

Kabaka omutegyeki w'Abaganda w'eby'obuhangwa ashutami omu ntebe ye ariyo naaganiira na Katikiro enyuma ye hariyo omusirikare.

Ebyenyanja byingi ebimwe bishazire ebifu ebindi tibishazire biri omu butureeyi omu barikubiteekyera

Enju ishatu zishakaize ebinyaasi ahaiguru. Emwe ahagati kuruga ahansi n'ebinyaasi, ezindi zombekyeise eitaka zetoroirwe akanyaasi k'erangi eya kinyansi

Enyamaishwa erikwetwa entare eri ahagati omu biti bikwetwa etuuha ebyami eriyo neereeba aine obwoya bwa kitaaka n'amaisho ga orurengi.

Ekimuri kyerangi ya kinekye ahaiguru yaakyo hariyo enjoki emwe omunwa gwaayo egutsimbire ahagati yekimuri

Ihamba ryemiti ya karitutsi mingi ahagati ekuzire omu mbaju yaayo harimu ekiri mito etakakuzire eryahakasozi

Abakazi mwenda b'erangi erikushushana bajwaire omu muringo gurikushushana, enkwanzi mu maraka gaabo bayeshubika emyenda ey'erangi zitarikushushana. Harimu abagufu n'abaraingwa.

Emitaka mingi yerangi zitarikushushana eshangiire abantu bari ahagati yaayo bari omu katare nibaguzamu ebintu enyanya obutunguru emonde obushaza aha rubaju rwabyo hariho ekyombeko kiri ahaiguru n'ekindi ahansi

Enjoki eri ahaiguru y'ekimuri ekiine erangi ya kakobe kiine ebirabyo ebindi bishambukiire ebindi tibikashambwire ekumisire omunwa omu birabyo ebyo eriyo neeronda obwoki

Abaana baingi abato, abakuru abamwe bemereire abandi barootami abandi bafuukami omwe ayereize omukono n'okuguru kumwe.

Omwishiki ariyo nairuka omu kibira ajwaire yunifoomu eya kaaki esi na sikaati. Esaati n'erikwera aine ebitabo omu ngaaro, ajwaire enkaito ashemereirwe.

Omuntu ari ahagati omu nyanja navuga obwaato ashuutami ariyo nataaha omuka, enju ye eri aharubaju rw'enyanja hariyo abandi abantu obuseeri bwaabo hariyo enshozi n'ekibira.

Amahembe g'ente gafumwiremu hariho n'amapaapa g'ekoonko mahango kandi gakomire aha mahembe ago erindi ihembe ryemereire rikomireho obwoya.

Abaana beishomero omwe ariyo nanywa amaizi aha nayikondo ondiijo ategire engaro ahansi ye n'abishiki n'aboojo biine yunifoomu y'erangi ya piiki neya buru

Enyamaishwa erikwetwa empundu eri ahagati omu kishaka ebyami Eine obwoya burikwiragura ebyami ahagati y'emigano

Emeeri mpango eyakarina epakingire aharubaju rw'enyanja omu maisho gaayo hariyo ebizimbe bihango bya kanyina emeeri eri omurangi erikwera ahansi yaayo erikwiragura

Emootoka ya poorisi eine erangi ya buru aha rubaju rwayo hariyo emiti eyeziire haine emiti endiijo emibisti n'ebistyo hariyo orutookye n'omumaisho gaayo hariyo emootoka endiijo eyemereire ey'erangi erikwera.

Enyamaishwa erikwetwa empundu eri ahagati omu kibira kiine amababi g'erangi ya kinyaatsi. Eshutami ekwatsire aha munwa eine obwoya burikwiragura.

Omushaija ayemereire aha rubaju rw'enyanja ajwaire empare aine eirobo omu ngaro eizooba ririyo nirirengarenga ryareeta ekyererezi ky'erangi ya orurengi n'erikwera

Abaana baingi bato n'omushaija omwe mukuru, bajwaire esaati ezi bakuzaaniramu omupiira n'ekaito ariyo nabegyesa oku baine kuzaana omupiira, bari omu kishaayi.

Abashaija babiri bashutami aha rubaju rw'enju omwe ajwaire butusi ondiijo tajwaire nkaito omu bigyere bajwaire ekooti na Tishati omunda boona bajwaire empare ndaingwa omwe akuzire ondiijo nimuto begamiire enju y'obudongo ahaiguru yaabo hariho radiyo

Ebyombeko bibiri biine erangi zitarikushushana ekimwe kiine erangi eya kinekye ekindi kiine erikwera neya kinyatsi eki ekya kinyatsi kiriho amaduuka enyuma yaayo hariho emyenda eki ekya kinekye hariho kureeti za soda nakaju kubarikutundiraho airtime enyuma yaakyo hariyo akaju kubombekise amatafaari

Omwanya ogu bakugurizaho ebitookye hariho piki ekomireho ebitookye embaju zoona n'ahaiguru, eshutamiho omushaija ariyo naagisimbura ondijo ayemereire enyima yaayo aine egaari epakiire nayo ebitookye bingi n'endijo ey'omumaisho nayo epakiire ebitookye bingi n'aha rubaju hariho ekirundo ky'ebitookye, aha rubaju rwabo hariho orutookye.

Emotooka erikuvugwa abarikurambura Eine erangi ya kinyatsi eyemereire omumaisho genju aha rubaju hariho emiti

Enyamaishwa mpango erikwetwa enjojo eyemereire nereeba kunu aine amatu mahango n'otwisho tukye eine omubiri gw'erangi yakitaka omumaisho gaayo hariyo ebinyaatsi n'enyima yaayo hariyo ebiti.

Emotoka ya poriisi eyemereire eine emipiira ena ogundi omupiira guri aha rubaju rwayo. Aha rubaju rwayo hariho emiti erunzire. Ahaiguru y'emotoka haine omugugu oguriyo. Aha rubaju rwa motoka hariyo ekiti ky'emiyembe, ebuso hariyo orutookye n'endijo miti n'ekipande ky'omwenda.

Enju eshakize obunyatsi enyuma yaayo hariyo ekibira omu mbaju zaayo ehomiise obudongo gaayo hariho ekijerikani aha rubaju rwayo hariho Kandi akaju kashakaize ebinyatsi tibakakataire budongo eyombekire omu rawundi

Amaato maingi gemereire aha rubaju rw'enyanja erimwe riri omu maizi ahagati omuntu arishutamireho ariyo navuga aha rubaju rw'amaato hariho omushaija n'omukazi, omukazi akiriize omwana

Omwanya ogu bakukurizamu emiti hariho emito hariho emikuru, buri emwe eri okwayo hariho n'ebiju omu barikuba bagibikire kugira ngu etateerwa omushana enyima yaabyo hariyo enju na n'emiti mingi endiijo.

Ebishushani bya Uganda equator enyuma yaakyo hariyo ekishaka kirimu emiti eyobugando n'endiijo

Omukazi ashutami ariyo nabaziira nabazirisa ekihaarani ekirikukora esweeta aine emyenda eyokubaziira eya buru